Kwashilipaleka onkalamwenyo your nehangano lyo Hollard life. Hanaganitha onkalamwenyo yoye nehangano lyo Hollard life, ohali kwashilipaleke onkalamwneyo yomuntu sigo oku hula po kwe. Ehangano ndino ohali udhidhwa pamalungula kepandja lyawo lyokomalungula ndyoka lya totwa po.

Moositola oto adha mo iipundi ya longwa sha yooloka yimwe oya longwa yi na iikutumbitho ya longwa yi li molupe lwongonga, omanga iikwawo oya longwa yi na iikutumbitho yi li molupe lwo hukeihe oya tulwa omafulafula. Iipundi mbika ohayi kala yi na iitaafula yawo mbyoka yo opalela ko nomuntu oto yi ashike mositola e to hogolola shoye shoka wu hole.

Iitafula oya longwa no malalakano ogendji opena mbyoka yalongwa nelalakano lyo ku gongalela iigongi , iitafula yo ku lila, iitafula yo kwiilongela no shotuu. Iitafula yimwe ohayi longwa yina iipundi mbyoka yayelekako no shotuu.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi gandja omahalelo omawaanawa, kwaangoka a sindana po iimaliwa yomwaalu guthike poondola omayovi gaali nomathele gatano melongitho lyokakalata ke koFNB, ano kombaanga yotango yopashigwana hono koVisa, shinasha nethigathano lyali lyili mo.

Momagumbo gomoondolopa ohamu opala uuna mwatulwa iipundi mbyoka yoshinanena ano omatyofa . Ohaga kala gethike pamwe nuutaafula mboka walongekidhilwamo nenge walandelwamo . Ohaga vulu ethimbo limwe okulandelwa iitaafula mbyoka yoopalela. Uuna mweya omuyenda , ohaya kulwa nohazimo noshipala tashi imemeha , oshoka okwali akuutumba pehala ewanawa.

Iimaliwa oyili ya simana monkalo yomuntu kehe. Oshilongo kehe oshi na oshimaliwa shina oshilimbo shomuleli gwasho nongashingeyi Korea naye okuna oshimaliwa shina omutse gwomuleli ngoka talele Korea.

Ilandela osheenditho shoye mositola yedhina Indongo Toyota mono mu na oohauto dhomaludhi nomaludhi, oonene nooshona. Indongo Toyota ota landitha oohauto mekwashilipaleko nomelongelo kumwe lyombaanga yaNedbank ndjono yi li kamana dhingi mokugongela iisimpo yomaludhi gi ili no gi ili ya pamba oohauto.

Ngu talongo egumbo lye lyopashinane, oha longo eli tula yiilongithomwa mbyoka ahala noyilo pamithika ngoka ehole nohali kala tali monika nawa . Omuntu kehe oha kala ena olukalwa lwe luli nawa muna ondunda ndjoka hayi thikilwa oseti muna oradio yomuzizimbe ndjoka hayi talwa koohembunda ngele mboka opo taaputuka.

Moostola dhongaashingeyi kehe ompumbwe omuntu ahaka omoyili. Aantu ohaya kalanda nohaya dhengelwa pomashina ngoka galongwa pashinanena haga pungula kehe shimwe shoka shili mostola. Ohaga yalula iimaliwa nuupu opo aantu ayehe yakale yaya kulwa nombili.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi gandja iisimanitsa yi li itano ya nkene wu na oku ilongekidhila esiku lyosheendelela, ano omasiku ngoka omuntu ho kala wu na ompumbwe ye endelela. Otayi kwashilipaleke notayi gandja omauyelele ngaka nuuna omuntu to ke ga dhimbwa oto vulu okudhengela konomola yawo yomombelewa 0612992222.

Ombanga ya NEDBANK ota yi gandja enyanyu no ta yuulike enyanyu sho tayi gandja etameko lyo shali netaambiweko lyoshali ngele tototo omayakulo okupitila mombanga yawo, shika otashi ningwa opo aantu ayehe yakale yataambiwako mombanga ndjoka yaNEDBANK.

Onkunda ombwanawa ondjika tayi ku ziilile kombaanga yotango yopashigwana. Oya totapo omayakulo gaakulupe gaantu mboka ye na omvula dha koka. Omayakulo ngaka oga nuninwa owala aakulupe nokage shi gaagundjuka nande nande.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi gandja oshimaliwa shi li momukalo gwo tyeke shina sha niinima mbyoka ya pamba uumbwena nenge iinamwenyo iishona iimaliwa mbika otayi gandjwa kiinamwenyo iishona ,iimaliwa mbika otyi gandjwa komutekuli dhingi ngoka ha tekula iinamwenyo ya pamba uumbishi ,uumbwa noshowo ayihe mbyoka ya kwatelwa mehangan9 lyoSPCA.

Ilandela owili yoye yongushu opamwe nombaanga yotango yopashigwana, owili ndjono oyili kombiliha noonkondo, okwali yina omayovi omulongo ethele limwe nomilongo omugoyi nomugoyi, mongaashingeyi oyina omayovi omugoyi omathele gahamano nomilongo omugoyi nomugoyi.

Iipundi niitafula otuna mboka yena uunongo wapitilila ano yena uunkulungu mbono wahuma komeho. Otuna mboka taya vulu oku kulongela iipundi tayi opalele mombelewa niitafula ya thethengwa nawa tayi opalele mombelewa nohayi landithapo kondando lela yili pombanda oshoka oha longwa nomadhiladhilo yo oyo ngushu.

Dhiladhila onkalamwenyo yoye pamwe nokakadhona Marth Negonga hono haka longele mombaanga yoNedbank. Ombaanga ndjino ohayi hwahwameke aalongithi yawo yankene yena okulongitha oshimaliwa shawo nohayi gandja omayele omawanawa uuna wa longitha omayakulo gawo, na oto pewa omauyelele gothaathaa kokakadhona kadheukika Marth Negonga.

Ombaanga yoNedBank oya kwashilipaleka etsiko lyiimeno mOsona Village ano momikunda gOsona moka mwali mwa pumbwa etsiko lyiimeno yeli kwashilipaleka noodola dhaNamibia omayovi omathele gatano onga ehwahwameko lyetsiko lyiimeno.

Ombaanga yaVenduka otayi tseyithile ayehe mboka haye yi longitha opo yu uve uugumbo uuna taya longitha omayakulo nenge yeya meni lyombaanga yaVenduka. Otayi kwashilipaleke mboka yena omadhiladhilo gokuyi tota ya uve uugumbo, kaaya kale yena uumbanda oshoka oyili hayi longo moshili. otaya kwatathaniwa nayo konomola yongodhi 0612990500.

Aazayizayi oya eta mo oositola oonene ano omangeshefelo omanene ngoka haga vulu okukandula po ompumbwe yomuntu kehe ngele ta longitha omayakulo ngoka haya landitha. Omangeshefelo ngaka ohaga kala gena oompumbwe konyala adhike dhoka omuntu a pumbwa, ongele okiikulya, iikwamagadhi, iizalomwa nosho tuu.

ONedBank otayi gandja omakwatho goshimaliwa kumboka haye yi longitha okuzilila pangodhi, noye ya lombwela elondodho tali ti dhimbwa oshinano e to kala ho longitha omambaangelo gopangodhi. Na oto vulu oku itumina oshimaliwa shoye kongodhi noto shi kutha pombaanga kehe ya NedBank ndjoka yi kuli popepi.

Uuna omuntu a ka landa iikutu ye nenge iipumbiwa ye kositola oha dhimbulukwa kutya kongodhi ye kakunasha ethimbo lyokongodhi, oha tula oshimaliwa meshina ndono hali kala li li posheelo nokudhenga ethimbo lye lyokongodhi meshina mono ye ekeli tuleko ngele athiki kegumbo.

Omagumbo gomoodoolopa ohamu landelwa iipundi omatyofa yolwaala ndoka omuntu e hole e te yi tula mo pomukalo ngoka a hala. Iipundi mbika ohayi opaleka mo nohayi nana aatalelipo. Uuna omuntu e ku talele po lwotango, ota vulu okugaluka eye e ku talele po oshikando tashi ya, shoka egumbo lyoye otali monika nawa.

Shangitha okakalata koye opamwe nombaanga yaVenduka, wu kale to tumu oshimaliwa shoye shokongodhi pamukalo go easy wallet pwaa hena nande epiyaganeko lyasha.

Ombaanga yavenduka otayi kwashilipaleka ehangano lyomambakumbaku ndyono lina oshipalanyolo "pulula pamwe natse". Omambakumbaku ngaka otaga pulula oshinano nenge oowili oonene dhoka tadhi kotha omayuvi geli omulongo nomathele gaali wa kuthilwako uuna to futu oshimaliwa shili kohi yoshimaliwa sho. Omambakumbaku go John Deere ogena.

Ninga ekwashilipaleko lyoye lyonkalamwenyo yoye opamwe nombaanga yaVenduka, shika oto shi ningi molweendo nkalamwenyo lwoye, uuna to longitha ombaanga yaVenduka, toshi longo nokakalata koye hono koVisa, hono opo ka lundululilwa momayakulo omape. Shi ninga nena, opo wu kale wu na oshituthi shoye shahugunina sha longekidhwa nawa, pamwe naakwanezimo yoye ya hekelekwe.

Ostola odho dhili omukandulipo goo mpumbwe yo muntu kehe uuna omuntu a pumbwasha oha tondokele kostola a kalande oompumbwe ye ongele iitungithi okombinga yiikulya oshowo kombinga yoondjiwa magulu nenge iikutu yo kuzala. ohayi ko tama tukileko sigo a monoko ekwatho ndyoka elina.

Ombanga yaStandard ohayi kwashilipaleke omawudhano dha yooloka ngaashi etanga lyomokambamba netanga lyokoompadhi. Oha li tulapo iimaliwa mbyoka tayi dhanenwa nomuntu kehe ngoka takutha ombinga oha dhana e na elalakano lyokuvena yimwe yomiimaliwa mbyo.

Aantu mbono yena iimaliwa ohaye yi kutha etaye yi thaneke taye yi tula pomake gawo yiipe etumba oshoka oya longa nuudhigininiopo yeete po iimaliwa yoludhi lwatya nga. Omuntu oha kala iiyuvitile uuntsa oshoka okwa longa nuudhiginini opo a mone iimaliwa mbyo.

Iilongo oyina iimaliwa ya yooloka nuuna omuntu aka talelapo ohayi niimaliwa mbyoka yoshilongo shaandjawo noha ka taambathana niimaliwa mbyoka yoshilongo hoka tayi eta pewa mbyoka yomeni lyoshilongo moka opo avule okukala ti ikwatha ye alande omakwatho ge moositola dhomeni lyoshilongo moka.

Ombaanga yoFNB opamwe nomakwatathano gopangodhi otayi longo aantu nkene yena oku kwashilipaleke omauyelele gawo genasha noombaanga okupitila palongitho lyongodhi. Omauyelele ngaka ohaga kala taga gandja uuwanawa kaantu oyendji pehala lyokutalela po oombaanga komahala gawo hoka haya longele thimbo limwe ohayi kala yili kokule.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yomaludhi gayoloka ,oshina iimaliwa yomafo, oshina iimaliwa yoondola nenge mbyono iikukutu. Oshilongo ngele kashina iimaliwa mbyino itashi vulu okutsikila nonkalo yomalanditho no malandathano oshoka kashishi.

Momagumbo gomoondolopa oto adha mo aantu ya landa oosikopa dhawo yedhi tula momagumbo dha tungilwa momakuma nenge ye dhi egameka momakuma ge li pooha noombete. Oosikopa ohadhi tulwa iikutu nohadhi tula iinima melandulathano uunene tu mbyoka ya nika ondjiwamagulu ano ombulukweya oshowo oohema.

Aalongi yii tafula nooskopa oyeli yena uunongo no haya longo iitafula nuuskopa wagwana noowo palela momagumbo go pashinanena nangoka ka geshi go pashinanena. Uutafula mboka ohawu kala wuna uumwelo ano iipungulomwa ohayi nanwa momiyelo monka hamu tulwa iinima uuna yapungulwa yi kale yili me holamo ya gamenwa.

Ilandela okila yoye yokutalaleka opamwe nombaanga yotango yopashigwana. Okila ndjika oyina edhina hali ithanwa Hisense, okwali yi na N$11999 nongashingeyi otayi monika owala koN$10999. Matuka mbala!

Omapangelo ngoka haga longo iimaliwa ohaga longo iimaliwa yomafo oshowo mbyoka yiitenda ano mbyono hayi ithanwa iimaliwa iikukutu ohayi longwa nomalalakano gokulandithathana uuna aantu taya paathana ooshendja uuna ye na shoka taya landitha.

Uuna omuntu waya kombaanga oho adha ko kuna aantu yeli momikweyo ya hala iimaliwa. Iimaliwa mbyoka oyindji ohayi yalulwa kuushina wokuyalula iimaliwa ano iimaliwa mbyono yomafo. Ohayi tulwa mokashina hoka haka endelele okuyi yalula noyi gandje omwaalu meendelelo opo aantu kaaya mane po ethimbo meni lyombaanga.

Sindana oshinima oshinene pwamwe nomukalo gokutuma oshimaliwa kongodhi nombaanga yaVenduka. Landa olusheno nenge ethimbo lyokongodhi, okuza momasiku ga3 sigo 28 gomwedhi Febuluali 2025, e to kutha ombinga yoku isindanena limwe lyomooN$ 1000 pamukalo gokutuminwa oshimaliwa kongodhi.

Landa noka kalata koye kombanga yotango yopashigwana eto kuthilwako iihohela mostola dho Nictus. Oostola dho Nictus odho dhimwe dhono hadhi longele kumwe nombanga yotango yopashigwana una walongitha oka kalata koye ko Visa FNB oto kuthilwako iihohela una tolanda moostola dhawo.

Mongashingeyi okuna oombete dhoshinanena ndhono ndhalongwa dhina omatalashe omanene, oombete dhono ohandhi kala dhayalwa nawa dhina omitse ndhandho nomuntu ngele walala ko twiinyenge epuko unene tuu aalangedhi ihandhenge omutse mekuma oombete dhoka ohandhi opala omalapi omatokele dho odhina iikuusinga iinene nawa.

Ombaanga ya Standard otayi gandja omawuwanawa kwaamboka hayeyi longitha ano pethimbo lyuutalala oyina oondando dha kululwa pevi niishoshela yili omulongo uuna totulako oshimaliwa shoye sigo opoopelesenda omilongo ndatu nantano ngele ngoye owuli kokule oshowo oomwedhi ndatu dhokufuta momafudho.

Aanzayinzayi ohaya longo iinima yawo ya yooloka. Ohaya longo omambamba goku humbatela unene tuu ngoka goku kala iikutu nenge goku humbatela iinima yiilandithomwa. Omambamba ngaka ohaga ningwa miinima ya yooloka ngaashi oonayilona nosho tuu.

Otu na aantu mboka haya longo iitafula. Iitafula ohayi longwa miipilangi ano miilongomwa ya longwa miiti. Iipilangi mbyoka ohayi vulu okuninga omitala dhoondunda nosho tuu oongudhi dhoondunda ngaashi oondunda ndhono dhopamuthika gopashinanena ano ndhono ha ku tiwa ooLodge.

Uuna omuntu a ya mositola, a landa shono a hala, oha kala e na ompumbwe yoshinima shimwe shono hashi ithanwa ethimbo lyokongodhi, opo a dhengele aashiwikile ye nookuume. Moositola omuna omashina ngoka haga gandja ethimbo lyokongodhi hali landwa nohali dhengwa peshina ndoka hali kala posheelo yoositola oonene.

Ombaanga yoStandard bank otayi hwahwameke aantu mboka haye yi longitha opo yalongithe okakalata kawo hono haka ithanwa "o-debit card" okunana iimaliwa yawo taya longitha oonkatu ndatu ndhoka yalombwelwa uuna yeyi tota.

Oonkulungu dhingi ohadhi hongo iitafula niipundi mbyoka yina omalupe gapumba omuntu ngele omunongo ohahongo ohitsu oshiti shili mpoka shina olupe lwapumbwa eta hongomo oshina shoka ina shimonika nale no he shilandithapo kiimaliwa iinene.

Oostola dhiikutu ohadhi landitha oondjatha ndhoka dha kola oshowo oongaku ndhoka dha longwa miipa ngaashi yoongombe nenge yoondjamba nohadhi landithwa kondilo, oshoka odha li dhina onkalo yoku dhi longa ondhigu. Omuntu ngele owa hala wu monike nawa oku za komutse sigo okoompadhi oho matukile kostola ndjoka hayi landitha oondjiwamagulu noondjatha noombuluwaka ndhoka dhili dhina ombiliha.

Ombaanga yoBank Windhoek otayi gandja omauyelele nenge ethano kwaamboka haye yi longitha opo ya kwashilipaleke kutya opomahala geni tayi monika moshilongo Namibia. Oya gandja omusholondondo gwomahala mpoka hayi monika moondoolopa kehe moka yina oshitayi naamo hayi ningile omangeshefelo gayo goshimaliwa.

Ombanga yotango yopashigwana otayi gandja ompito dhegandjo lyoshimaliwa kwamboka aasindani anelago. Otayi kwashili paleke etanga lyuuyuni ndjoka tali ka kalako mo masiku gatseyithwa notali ka kala lili kombinga yoondondo dha yoloka, aasindani anegalo otaye ki isindanena oshimaliwa shawo oshowo ombandi dhomo thingo.

Ombaanga yoNedbank otayi gandja ekwashilipaleko nenge uuyelele kwaamboka tayi longithwa pomalungula okakalata kayo kombaanga yayo pomalungula opo ya mone omawuyelele omape ngoka tageya okuziilila mombaanga yawo taga pitule pangodhi

Iimaliwa oyo oshinima hashi kwathele omuntu monkalo kehe. Uuna omuntu e li mompumbwe oha kutha iimaliwa a ka lande oshinima she shoka nenge a ka fute iifuta ye mbyoka ta lalakanene. Oshilongo kehe ohashi ningi iimaliwa yasho shi ikolelela kongushu yasho nokiinima mbyoka hashi landitha.

Omuntu a longa iilongomwa ye mbyono ha landitha oha kala ena iimaliwa, mbyono ha longitha okuka landa oompumbwe dhe mpaka naampeyaka noheyi yalula u uvite. ombili ena uunambano komutima, ta yalula.

Okila yoye yokutalaleka opamwe nombaanga yotango yopashigwana. Okila yoye yedhina Defy yoolitela530 okwali tayi koho oN$8399 nongashingeyi oyili kombiliheelela tayi koho oN$7899, matuka nena!

Ombaanga yotango yopashigwana otayi hwahwameke aalongithi yoongodhi oonene, opo yi ithaneke ethano ndono lyomoshipala, hali thaanekwa kethano lyomoshipala shongodhi, yo taya thikama othika yi isindanene oshimaliwa showina shoondola eyovi limwe lyaNamibia, tashi tumwa pomukalo ngo gopangodhi ano oewallet.

Momagumbo ohamu kala muna iipundi yoshinanena ano yongaashingeyi ya faathana niitaafula mbyoka yopashinanena. Pitaafula ohapu kala pwatulwa omayalasa omayelele ga tulwa oshikunwa shaanegumbo noshowo iipundi ohayi kala ya yooloka yina omithika dhaakuutumbi ngele tashiya paanegumbo. Osha mwene gwegumbo, oshaanona noshowo shaayenda.

Oombanga yotango yopashigwana otayi kunkilile no tayi indile ayehe mboka ha yeyi longitha opo yapungule iifuta yawo yokomwedhi opamwe nepungulo lyomondjato okuziilila momayakulo gawo.

Ombaanga yavenduka nayo oyili tayi hwahwameke egameno lyiinamwenyo mbyoka yili momakuti. Iinamwenyo mbika otayi gamenwa nomalalakano opo aantu mbaka nenge epipi lyokomongula sho tali keya liyi adheko, kaliyi adheko lya hula ihe yi kalekwepo yo yi vule okweeta omawuwanawa ogendji komeho moka mwa kwatelwa oshimaliwa.

Momagumbo gomoondolopa ohamu kala mu na uupilangi nenge uunima wuu tentekitho wa dhengelwa mekuma woku tula iinima mbyoka hayi opalele kooha dhekuma ngaashi : uukopi, oongala, uuyaha noshonosho.

Oombaanga yaVenduka otayi hwahwameke ayehe mboka haya longitha omayakulo gawo opo yi isindanene oGondwana getaway. Ano okakalata kawo hoka kedhina Gondwana oku ziilila momayakulo nomathigathano ga adventure.

Ombaanga yaVenduka otayi tseyitha kutya ohayi kutha po oshinakugwanithwa shoondjo uuna omuntu kwali a lya omukuli gwe noha yi kala yi na oshinakugwanithwa shoka oku kandula po uudhigu mbu. Ohayi ku yelithile kutya ouna ko omukuli gwiingapi nenge ouna ko oondjo dhiingapi, no nkene wuna oku dhi futa opo wudhi mane palandulathano.

Aantu mboka yena iimaliwa ohaya leke nenge ohaya thaaneke iimaliwa yawo pomake opo ya ulikile nenge opo ya ulike omauntsa kumboka kaye nasha. Ano ohaya hwahwameke aantu ya longe nuudhiginini opo nayo ya kale yena iisimpo, ngaashi yo ye yina.

Ombaanga yotango yopashigwana ota yi gandja ohokwe kwaamboka ha ye yi longitha opo yu u ve omukalo ngoka omupe gwo CashPlus ano go ku pewa oshimaliwa sha gwedha po pomayakulilo gawo. Ombaanga ndjino oha yi longo pauwanawa womuntu kehe.

Ombaanga yaVenduka otayi gandja omatseyitho nkene yili tayi humu komeho. Otayi gandja omauyelele ga nkene oshimaliwa hashi vulu okutumwa okuziilila kongodhi yomuntu yu uka kongodhi onkwawo pakulongitha omukalo gwoe-wallet. Omukalo nguka ohahu longithwa nombaanga yaVenduka uuna wadhenge *140*295#.

Iimaliwa uuna tayi zi moombaanga ohayi zimo ya mangwa nuukenya ya yalulwa kutya mbino ingapi opo kayi ete uulingilingi ku ngoka tekeyi humbata. Iimaliwa mbino ohayi kala yili melandulathano ongele omathele gaali ogiilile, omilongo ntano odhiilile noshowo iimaliwa yomathele oyiililie. Ayihe ohayi kala ya mangwa nuukenya.

Oshimaliwa osho oshinima sha simana moshilongo. Uuna oshilongo shina oshimaliwa shina oonkondo, ohaku kala kuna oshilimbo shomuleli ngoka a simanekwa moshilongo nenge shoshinamwenyo shoka shina ongushu moshilongo. Nohashi kala shina omadhidhiliko ogendji opo ku kalekwe po okulonga iimaliwa tayi kengelele moshilongo.

Fala oshi enditho shoye oshikulu ko tumbutumbu yiiyenditho mbyoka tayi kakalako momasiku omulongo na ga hamano ga Aguste omayovi gaali nomilongo mbali nambali mo lyomakaya potundi ontimulongo yongula. Otumbutumbu yiiyenditho ndjika otayi ka kwatelwa komeho kehangano lyo mbaanga yo Standard fala nena wu kalandithe ohauto yoye kuyo.

Momagumbo gomoodoolopa oto adha mo mu na oradio yomuzizimba yi li mondunda yokugondjela nenge mondunda yomathikilo, yi li pamwe niitaafula osho wo piitaafula pu na oongala. Shika ohashi eta omutalelo omuwanawa kaantu ngele taa talele po, nenge kaantu ngele ye li megumbo oyi uvite ohesonde, oshoka egumbo otali monika nawa.

Iitafuula oya longwa yomaludhi ga yooloka unene opena mbyoka yongonga hayi opala iipundi mbyoka ya longwa yafa ohuke. Iitafuula mbika ohayi opala uuna pena oonkundathana nenge pena aantu taya li nosho tuu. Iitafuula mbika oyo iiwanawa.

Ombaanga yaVenduka, otayi kwashilipaleke aanangeshefa mboka aashona no ta yi ya nkondopeke okuya pa ekwatho lyoshimaliwa, uunene tuu aanangeshefa mboka haya kulula nomashina goshinanena.

MoNamibia otuna mo iimaliwa mbyoka hatu longitha uuna tatu landithathana iikunomwa nenge iilongomwa mbyoka hatu longo. Otuna mo iimaliwa ngaashi oolanda omulongo, oolanda omilongo mbali, oolanda omilongo ntano, oolanda ethele, noolanda omathele gaali. Ano iimaliwa ayihe mbika nda popi mpaka iimaliwa yomafo ano iimaliwa iitalala. Otuna mo wo iimaliwa iikukutu.

Ehangano lyo Hollard life ota li longele kumwe nombaanga ya Standard Bank. Otaya hwahwameke omakwashilipaleko lyonkalamwenyo yomuntu nenge ekwashilipaleko lyeilongo lyaanona pamwe nehangano lyo Hollard life. Otali gandja omauwanawa ogendji ngele weya pulakene piitaafula yawo mpoka ya ningila omaulikilo gomauyelele gawo.

Itotela epandja epe opamwe nombaanga yavenduka okuziilila melongitho lyawo, otayi kupe ompito yokwii totela epandja moka to vulu okuthikama othika opo wii dhanene oshimaliwa shoye $20000 ngele wa longitha okakalata kawo kovisa.

Iilongo ngele tayi landithathana, ohapu kala puna omwaalu gwomangeshefelo wa tendwa kutya shontumba shono ohashi landithwa ku ingapi, na okweshilandele kwiingapi. Omalanditho ngoka ohaga kala kwatela mo ongushu yoshimaliwa kutya oshinima shontumba okwali shina ingapi na otashi vulu okuya mwiingapi, pethimbo lyokulanditha na otashi vulu okukala shaza ondando yontumba na ohashi landithwapo kondando ya kundathanwa.

Ombaanga yaNedbank otayi kwashilipaleke no otayi kukunkulila ayehe mboka haya yi longitha shinasha nelongitho lyuulingilingi wokukutha ko iimaliwa kongodhi hali ithanwa Malware Attacks moshingilisa otaya gandja omauyelele nkene wuna okwiikelela kaalongothi yawo mboka haya longitha ombaanga yaNedbank.

Ehangano lyo Bakpro, olyo ehangano lyokuninga oomboloto. Otali gandja oma hwahwameke kaasindani aanelago mboka taya vulu okwiisindanena oshimaliwa shawo koomuma shomayovi gatano noka kalata kawo ko VISA.

Omusindani gwedhina Amos Meerkat okwagandja ehwahwameko lyeputuko lyaanona lyopetameko, ndjono eli gandja okupitila mombaanga yotango yopashigwana FNB, lyoondola omayovi omathele gatano.

Ilandela oshitukutuku shoye opamwe nositola yoIndongo Toyota. Ano oIndongo Toyota ositola yiihauto/ yiiyenditho. Otayi landitha iiyenditho mbika mekwashilipaleko nomelongelokumwe nombaanga yaNedbank. Omalanditho ngaka oga tameka mu 1 sigo 2 Juni 2023 ,tondoka manga oohauto inaadhi pwamo.

Oostola odho dhili omukandulipo goo mpumbwe yo muntu kehe ohadhi landitha iipumbiwo mwa yayoloka komuntu no ko nkalo yomuntu kehe , iipumbiwo mwa mbyoka omwa kwatelwa omagadhi ,othewa , iikulya nosho tuu uuna omuntu a kongo iipumbiwa mo yoye mostola yontumba , oho dhengitha ihe peshina hali kala posheelo ndele toshuna kegumbo uuvite ombili.

Otu na mo oonkulungu moshilongo ndhoka haya longo iiyafula yeyi thethenga nawa nosho wo iipundi mboka yoopalelako, iiwanawa oku kuutumbwa kaantu yomapipi agehe. Iitafula mbika ohayi opalele momagumbo go pamuthika go pashinanena nosho wo momagumbo go pamuthika go momikunda. Iitafula mbika ohayi kala yi na ombiliha ngele owe shi longela wushi lande nuudhiginini.

Momagumbo gomoondoolopa, ohamu kala mu na iipundi ya yooloka ngaashi omatyofa, ya longwa yomaludhi ga yooloka, yi li momalwaala ga yooloka. Iipundi mbyono ohayi kuutumbwa, nohayi vulu okulalwa uuna omuntu a loloka.

Ombaanga yotango yopashigwana oyi li ya kwashilipaleka omawudhano uunene ngoka gekopi lyuuyuni. Omawudhano ngaka oga tulilwa po oshimaliwa sho thatha, nuuna omuntu a sindana oha pewa omambandi ngoka haga tulwa mothingo noshimaliwa shoka shil i ponomola ndjoka a nuninwa. Oye na oonomola dhaasindani ngaashi onomola yotango, ontiyali, ontitatu naambyoka yahugunina.

Ombaanga yotango yopashigwana ota yi gandja omawuyelele gankene wuna oku ipungula oshimaliwa shoye pethimbo lyokwenye. Ombaanga ndjika otayi gandja omawuyelele onkene wuna okwiipungulila oshimaliwa shoye shoomeendelelo pethimbo lyokwenye oshoka ohamu kala muna omayinyengo ogendji.

Momagumbo gomoondolopa aantu ohaya longitha iitaafula niipundi mbyoka tayi opalele. Ohamu tulwa oshipundi oshinene shuunona, oshipundi sho pokati shamwene gwegumbo omutiyali noshipundi oshishona ihaashi kuutumbwa ku kehe gumwe sha mwene gwegumbo.

Ombaanga yaStandard bank otayi gandja ehwahwameko kwaamboka taya tameke okuyilongitha okutameka momasiku 3 Kotomba 2025, mEtitano po11:00 sigo opo17:00 mehala Okahandja mall. Ehwahwameko ndika ota li ka kala tali kondjitha konkalo yopamalungula.

Ilandela ohauto yoye ndjono yaza mehangano lyoVolkswagen moshitakumi, toyi ilandele nombaanga yaStandard bank. Ohauto ndjika oyo yimwe yomoohauto dhoka dha simanekwa moshilongo yedhina golf R7.

Aanangeshefa dhingi ohaya longo iimaliwa yomaludhi ogendji nohaya ilongo mo oshindji okupitila muyo. Ohaya tula iimaliwa komake gawo ga yooloka nokutala omayooloko pokati kiimaliwa yiilongo ya yooloka nankene oongushu dha yooloka.

Ombaanga yo Standard Bank uuna tayi gandja omauyelele gawo ohayi ningi uutala mboka wuna oshilimbo shawo na uuna omuntu toka pewa omapukululo iho kala nande wuna uumbanda washa woku keengelelwa kookalya mupombo. Ombaanga ndjika ohayi kala yadhika omatala gawo ngoka gena omalwaala, opo yi dhimbulikiwe kwaayehe mboka yena ehalo lyo mauyelele shinasha noma longitho gombaanga ndjo.

Uuna aantu taya landithathana iinima nenge omuntu aka talelapo kiilongo , ohayi niimaliwa yoshilongo shaandjawo . Uuna athiki moshitunda shaantu oha gandja iimaliwa mbyoka eya nayo, eta pewa mbyoka yomoshilongo moka yithike pongushu ndji azi nayo koshilongo shaandjawo. Shika ohashi omalandithilo nomalandulathano gakale geli hwepo.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi gandja uuyelele wa nkene pu na okanima hono haku tiwa oka app melaka lyOshiingilisa ano okayima koku pungulila iimaliwa kongodhi, naambono haye ka longitha opo ya vule okukala ha ya tala iimaliwa nomayalulo gawo ye li nawa pethimbo.

Ehangano lyoye lyo facial recognition pamwe nombaanga yaWindhoek toshiningi pangodhi okuziilila gopaungomba gombaanga yaWindhoek. Ehangano ndika ota li hwahwameke iiyemo yoye wu ende toyi tala nawa nowii nongonone sho tayi koko nombaanga yaWindhoek.

Iitafula oyili ya simana oshoka ohayi longithwa pomahala gomagongalelo mpoka pe na nande iigongi pe na oonkundathana dha kwata miiti ohapu tulwa iitafula yoopalelapo noshowo iipundi mbyoka yoopalelapo.

Oshimaliwa tashi zi kombanga yoye opamwe nelongitho lyombanga yaVenduka tashi zi kongodhi yoye pamukalo gwo EasyWallet toshi tumine koongodhi dha yakweni mboka yeli mompumbweya yasho. Kathela thaneni nayakweni tamu tuminathana oshimaliwa pamukalo goEsyWallet nombanga yaVenduka.

Ombanga yaVenduka otayi hwa hwameke mboka haye yi longitha opo yaka shangithe uukalata wawo wombanga yaVenduka opo ya kale taya longitha oshimaliwa shayo nupu oku zi lila momayakulo gawo go Easy wallet ano goshimaliwa shopangodhi mombanga yaVenduka.

Ombanga yaVenduka oyina po okayima haka ithanwa okaApp ano okayima hono haka kala kena oshilimbo shawo meni lyoongodhi dhoka oonene nohaka longithwa oshali una omuntu to tala omawuyelele goye genasha nomambaangelo goye oku longitha ombanga yaVenduka. Okanima haka ohaka longithwa oshali ihaka pula nande osenda yowala.

Moshilongo otunamo oonkulungu dhoka dhina ontseyo yoku ninga iihongomwa. Otunamo oonkulungu dhono hadhi ningi iihongomwa ngashi oombete taye dhi hongo miipilangi nenge taye dhi longo miipilangi nokudhi landithapo. Iihongomwa mbika ihayi longwa nelalakano opo aantu mboka itaya vulu oku landa oombete dhopashinanena yakalewo yeli pamuthika guli hwepo ngashi yo.

Momagumbo gondoolopa, ano momagumbo hopashinanena, oha mu kala muna radio yomuzizimbe, ndjoka ha yi kala mondunda moka ha mu thikilwa ha yi ithanwa oseti. Oha pu kala Pena oka yaafula koopalelapo kana omakende ge li haali, gasli kombinga, moka muna iimeno iiwanawa, osho woo okataafula ko opalelamo mondunda mo.

Ombanga yaVenduka otayi gandja omahalelo yambeko kwaayehe mboka haye yi longitha gomatango omanene opo ya kale ye na ombili kehe pamwe mpoka ye li taya dhiladhila ombanga yawo komutima.

Matuka wu ete uuyuni ko konkatu yoposheelo, opamwe nombaanga yaVenduka uuna to longitha okakalata koVisa ano hono ka shangwa Bank Windhoek Member of Capricorn Group. Tameka olweendo nkalamwenyo lwoye lwoomwedhi hamano opamwe noshipambuliko shuuyuni, e to thikama othika wu isindanene olweendo lwokuya koParis shaLondon nenge koDubai.

Ombaanga yaVenduka otayi gandja ekwashilipaleke lyankene wuna okugandja omadhiladhilo goye gopahole opamwe nayo. Shika otoshi ningi ndele eto thikama othika yoku isindanena oodola dhaNamibia eyovi limwe.

Iimaliwa oyili oyo oshinima shasimana moshilongo kehe nokomuntu kehe. Oshilongo kehe ohashi longo iimaliwa yasho mbyoka hashi longitha una tashi landathana niilongo iikwawo. Iimaliwa mbyoka ohaku tulwa oshilimbo sho shinima shoka sha simanekwa moshilongo moka nenge nenge oshilimbo shomuleli gomoshilongo mono.

Iimaliwa oyo yili hayi monika nawa uuna omuntu eyi longa. Uuna omuntu a longa ena oshimaliwa ohatameke okwiiyulika tatula iimaliwa ye poshitaafula nenge pehala lyontumba eteyi yanuna yikale yili momukweyo. Ohayi mu uvitha nawa nohayi mupe omukumo a longe natango nuudhiginini.

Momagumbo gopashinanena, omuntu oho landelemo omatyofa goye uuna wuna iisimpo ya gwana nawa, ngoka go opalelamo, owili kekuma, oradio yomu zizimbe ndjoka yoku talwa koo hembundangele opo kaa ya hakale ya silamo uuza megumbo ndjoka lyopashinanena. Oha mu landelwa iipundi yomatyofa mbyoka yopalelamo, yolwaala ndoka wuhole.

Gandja osheenditho shoye oshikulu, komahala go malandithilo, opamwe nombaanga yo Standard Bank molyomakaya, yomasiku omulongo nagahamano gaAugste omvula omayovi gaali nomilongo mbali nantano. Iiyenditho mbika iikulu ota yi ka tulwa mondambo, ano motumbutumbu ku talike ngoka, te shi venepo oku tameka potindi ontimugoyi yongula.

Aalongithi yiimaliwa ohaye yi thaneke e taye yi tula momikweyo dha yooloka. Iimaliwa mbika ohayi thanekwa nelalakano, opo mboka kaaye yi shi ye yi tseye, ya tale omandhindhiliko gawo nkene ge li nankene hayi longithwa. Ohaya fatulula kehe shimwe shoka shi li ko kutya osha kalela po shike nepipi lyokomongula, opo li kale li shi shi shi tali putuka.

Ngele tashiya pomataambathano giimaliwa mokulandathana pokati kiilongo, Oshilongo kehe ohashi tula po ondando yoshinima shasho shoka tashi landithwa kutya oshina iingapi nangele otoshi landa nenge toshi landitha po, ohapu kala puna ondando ya yooloka nelalakano opo oshilongo shi imonene iimaliwa shi kale oshiyamba ngaashi Iilongo yili.

Iimaliwa oyo yimwe mbyoka hayi gandja ehwahwameko moshilongo. Aantu ohaya ndhindhilike iimaliwa momambo ya tale noya elekanithe Iilongo mbyoka iiyamba naambyoka kaayishi iiyamba ohaya tala omankundipalo goshimaliwa miilongo ya yooloka ngele ya ningi omishangwa dhina sha nomayalulo giimaliwa.

Ombaanga yaVenduka otayi gandja uuyelele nelondodho, kwaamboka yehole okulya omukuli. Otayi yelitha kutya yo ohayi gandja omukuli, na ohayi gu tonatele melongelokumwe ngaashi wa indilile omukuli. Ohayi kwatha mboka yeli mompumbwe na ohaya futu omikuli dhawo pethimbo.

Ombanga yotango yopashigwana otayi hwahwameke ayehe mboka haye yi longitha opo ya longithe ehalo nenge iifuta mbyoka yomukalo omupe opo gweyapo hagu ithanwa FNB Speedee, omukalo ngoka omupu okulongitha unene tuu kepipi lyaagundjuka.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho, mbyoka hashi longitha iikukutu na mbyono italala, Angola naye oshilongo shoka hashi longitha omakwanza aano iimaliwa mbyono hayi ithanwa ekwanza no hayi kala yina omwalu gwaya pombanda oshoka oyina ongushu onshona.

Uuna omuntu a longa shomupondo oha kutha iisimpo ye mbyoka a longa teyi yalula komeho gaamboka aananyalo. Iisimpo ye mbika oheyi yalula tadhiladhila kutya otekeyi ningila shike notakalanda mo shike shina oshilonga opo kaahepeke omaziguze ge.

Ombaanga yoNEDBANK otayi kala yina omakwatathano nomahwahwameko ga kwata miiti ngono taga kala modolopa yaRundu otaga ka kwatelamo omayakulo gaalongithi yombanga ndjoka omapatululo guukalata nosho wo iinima ya pamba omapungulo giimaliwa.

Momagumbo gomoondolopa otu na mo oosikopa ndhono hadhi pungulwa iinima ya yooloka, otu na mo oosikopa ndhono hadhi tulwa iikutu, oongaku noshowo iinima ya pamba kelugo. Oosikopa ndhika ohadhi opaleke momaguumbo oshoka ohadhi tula iinima melandulathano kayi kale ya halakana uuna wa pungula.

Uuna omuntu a longa shomupondo oha longo nuudhiginini nohi imonene iisimpo. Iisimpo mbika oheyi yalulile komeho gaantu aanyenge noha kala e na omukumo oshoka ohayi mu sitha oonkondo monkalamwenyo ye ayihe.

Ngele oho longitha ombaanga yotango yopashigwana, ndele oho itulile ko oshimaliwa shomayovi gatatu omathele ga tano omwedhi kehe, kombaanga yoye, oto vulu okusindana po yimwe yo moo kompiuta ndhoka oonshona, ano okompiuta yoye, eto isindanene okompiuta yo paumwene komayovi gatatu nomathele gatano.

Ombaannga yo NEDBANK oyili ya Hungarian uudhano mboka wuuthanguthangu ano aantu mboka haahingi uuthanguthangu oya tula po oshimaliwa sho thaatha kwaangoka taka kakala gwotango, omutiyali, omutitatu nogwahugunian itaka ethiwa owala oshoka okwalinga nuudhiginini mokuhinnga okathanguthangu.

Ivenenena oshimaliwa shoye shomayovi gaali opamwe nombaanga yaVenduka. Oombaanga yaVenduka ota yi gandja oshimaliwa shomayovi gaali uuna wa longitha omalongitho gawo gopamalungula okutuma oshimaliwa shoEasy-Wallet.

Oositola odha tungwapo kaananfeshefa opo dhi kandulepo omikundu dhetu. Uuna omuntu ena ombumbwe yasha, oha matukile kositola yi li popepi naye aka lande oshi pumbiwa she meendelelo ngaashi ta shi vulika. Oositola oha tu landa mo iipumbiwa yetu ngaashi oothewa, omagadhi, iiyelelwa nosho tuu. Oositola oha dhi kala dhina omashina posheelo goku dhengitha.

Ombaanga yaVenduka otayi gandja omauyelele apehe mpoka tapu adhika omayakulo gawo moshilongo Namibia. Oyina omahala gayooloka moshilongo Namibia ngaashi omoTsumeb, omOutapi, omoRundu, Opuwo, Grootfontein , Okahao, okahandja Capricorn, Oshakati North nOshakati Santorini service.

Aantu yomoositola, ano aanangeshefa aanene, ohaatula iilandithomwa yawo puuyelele ano piiyelo yoositola dhawo, nomalalakano opo yimonike kaantu mboka yeyihole yoyeyilandepo yiimonene iizalomwa yawo. Ohayeshiningi nomalalakano opo yahile aantu mboka yahala iilandithomwa yawo.

Omatemba gokoopomba gamwe oga longwa miihongomwa yomiiti ga thethengwa nawa, no ha ga longithwa oku yoga iiyaha nenge oku yoga iikaha uuna omuntu kwa li nenge to longosha, oho matukile pokatemba hoka keli pooha noka pomba mboka women lyomagumbo wu ki iyoge kiikaha.

Ombanga yoNedbank otayi kwashilipaleke ekoko ku kehe ngoka teyi longitha. Otayi kwashilipaleke ekoko lya nkene wu na okwe enda tokoko toyi longitha noto vulu okuninga omunafalama oku pitila mo. Ohayi gandja uuyelele wa nkene wuna oku longitha oshimaliwa shoye wushi longithe miinima mbyoka tayi kalelele ngaashi okwi ilandela onkwandambi nenge oshimuna kehe tashi vulu oku eta po oshimaliwa konakuyiwa.

Oositola odho dhi li po ndhoka hadhi kandula po omukundu gomuntu kehe. Ositola ohayi landitha iipumbiwa ya yooloka ngaashi mbyoka yopashinanena: oothewa, omagadhi oshowo omagadhi goku ishasha ngoka gomazimba haga nika nawa. Moositola ohatu adha mo wo iikulya yomaludhi ga yooloka mbyoka to vulu okulanda wu ka tekule oohembundangele yoye kegumbo esiku ndyoka.

Ombaanga yoNedbank otayi gandja omauyelele ga nkene wu na okukwashilipaleka ekoko lyoshimaliwa shoye pethimbo lyopetameko. Shika otashi ningwa mekwatelokomeho lyomusamane Karl Kapewasha ngoka e li mOngwediva nota ka kala omupopi a simana momasiku 30 Auguste 2025.

Una omuntu apumbwa oongaku, oha keenda koostola ena oshimaliwa she shoka a kala eshi nununina oongaku nohaka konga oongaku dhehogololo lye. Oostola ohadhi landitha oongaku dhomaludhi ogendji ongoye owala ashike ho yiko, e toka tala kusha odhini po dheku opalela

Moositola omu na oombete dhomaludhi ga yooloka, otu na mo oombete dhono oombwanawa dha longwa nawa momatalashe, omafulafula ano ngono hatu ithana moshiingilisa oofenitya ano oombete ndhono oonene. Ohadhi longwa dhili nawa dhi na iinima ayihe, omagulu netalashe lyoopalako nawa, nohadhi kala tadhi uvitha omuntu nawa uuna a lala ko noha mono kutya oshimaliwa she osha hepuluka inashi ya mosina yowala.

Longitha okakalata koye komambaangelo kombaanga yotango yopashigwana wu nkondopaleke ongeshefa yoye pashimaliwa. Ombaanga yotango yopashigwana otayi hwahwameke ayehe mboka ye na okakalata hoka, opo ye ka longithe mokunkondopeka iiyemo yawo netameko lyawo lyiiyemo yawo, opo ya kale ye li nawa pankalo yoshimaliwa.

Longitha ehangano lyo Avo, mokufuta iifuta yoye yomalanditho, ngono ha ga longele kumwe nehangano lyo Avo. O Avo ota yi kwashilipaleke ayehe mboka ha ye yi longitha, kutya oto futu nombi yoye yokomutima, ngele to longitha ehangano lyawo.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi gandja omalombwelo kwaayehe mboka haye yi longitha, kutya opu na uuwanawa uuna tolongitha okakalata koye koVisa kombaanga ndjoka yotango yopashigwana moositola dhaNictus. Ohaka gandja iihohela yi li pevi uuna tolanda sha, to longitha okakalata koye.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi gandja ekunkililo limwe alike ndoka tali gandja oonkondo kwaamboka haye yi longitha. Ekunkililo ndika olili kohi yoshipalanyolo, eputudho lyoshimaliwa komuntu ngoye mwene. Shampa wa ilongo okuputudha oshimaliwa shoye mwene, hoshi pungula nawa nokushi longitha nawa oto vulu okuhuma komeho.

Esiku nesiku aantu taya landithathana moongeshefa oshimaliwa oha shi shendje esiku sho tali tameke. Ondola yotango yaAmerica okuyelekanitha na yaEuropa omu na ashike ondola yimwe nomasenda omulongo nomugoyi.

Ombaanga yo Nedbank nayo oyili woo hayi kwashilipaleke omaudhano. Uuna pena uudhano oho adha ombaanga yoludhi nduka ya dhika omapandela puupale nenge pomahala mpoka hapu dhanenwa omatanga nelalakano yu ulike kutya oyo tayi kwashilipaleke uudhamo mbuka . Ohayi tulapo oshimaliwa shoka tashi sindanwa no hayi yambidhidha aantu mboka yena ohokwe nokudhana okatanga kokoompadhi.

Isindanena ohauto yoye yoToyota 2.4 GD6 oRaider ano toshi ningi pamwe nombaanga yoStandard Bank. Omathigathano ngaka oga tameka nota ga hulu mo30 Desemba 2025.

Otuna omapungulilo haga ningwa gopamalungula opamwe nombaanga yotango yopashigwana. Omapungulilo ngako otoga ningi pamalungula uuna wakutha epandja lyawo komalungula eto udhithamo uuyelele woye awuhe mboka tawu pulwa. Etoyi wukapatululwe nawa kombaanga opo wa hakale tokengelelwa kaantu yokomalungula.

Ombaanga ya venduka, oyi li ta yi kwashilipaleke, ethigathano lyongodhi yo (IPhone 15). Ivenena ongodhi yoye yoludhi lwo iPhone 15 ompe, ndjoka ta yi vena oku ziilila moombonge dhombaanga ya venduka, uuna wa longitha oka kalata koye ko visa ko mbaanga ya venduka. Omathigathano gongodhi ndjika ota ga tondoka sigo omomasiku omilongo ndatu ga sepetemba omayovi gaali nomilongo mbali nane.

Ilandela ekopi lyoye lyokolusheno mositola yoNictus to shingi melongelo kumwe nombaanga yotango yopashigwana. Ekopi ndika lyokolusheno olya li li na N$ 719.00, ihe mongaashingeyi oto li mono ko N$ 599.00. Tondoka mbala manga inali haka nwa po.

Ombaanga yoStarndart Bank oyina okakalata hono kiishoshela yoshali hakalongithwa kwaamboka ye yina, oha kagandja iishoshela yokulanda mostola koshali oha kagandja iishoshela yoshiyenditho shoye oshali oha kagandja iishoshela uuna wakanitha okakalata koye oshali osho wo oha kagandja iishoshela yefumviko lyoye uuna wahulitha oshali oke li kasimana kwaamboka hayalongitha ombaana yoStarndart Bank.

Oositola ohadhi landitha iikutu yomaludhi gayooloka ohadhi landitha oohema, oombindja noshowo oohulukweya dhaakulukadhi ano dhoomeme. Pethimbo lyuutalala unene oositola oto adha dhatulamo oombindja oshoka oya hala oku keelela nokugamena aantu mboka yeli mompumbwe yoombindja kaayase uutalala.

Oositola ohadhi landitha oondjato dha yooloka, dhoshimeme osho wo dhoshitate. Oondjato dhoka ohadhi kala dha lekwa moombuli dhoositola opo kehe omuntu teya mo ena eli mopumbwe yoondjato oha vulu okuhogolola ndjoka e hole eta landa ondjato ye.

Ombaanga yoNEDBANK otayi gandja enkunkililo kwaayehe mboka hayeyi longitha ano elondodho ndjoka tali ti hamuntu nande toka taamba ko omauyelele gaamboka taya ti oya ziilila kombaanga ndjoka taye ku pula omauyelele goye otayi gandja okapandela oka tiligane kukehe ngoka taka adhika kookalya mupombo.

Ombaanga yaVenduka otayi hwahwameke aantu opo ya longithe omalongitho golusheno lyoketango ngono opo ga ndulukwapo oomvula ndhika. Otayi hwahwameke aantu opo ya longithe olusheno lwoketango kaya longithe iinima mbyoka yanika oshiponga ngaashi iikuni yomililo, oolamba ndhono dho mahooli dhono hadhi vulu okutopa nokumonitha oshiponga megumbo lyoye.

Ombaanga yaVenduka otayi hwahwameke ehangano ndono hali ithanwa oTrienial moshiongo Namibia otali hwahwameke okuza momasiku omilongo mbali gaMai sigo 27 ga Mai nomasiku gahamano ga August 2026 potundi ontimulongo nontihetatatu esiku kehe.

Omagumbo gomondoolopa aantu ohaya landele po iitaafula mbyoka yalongwa miiti nenge miitenda. Ohayi kala ta tulwa pondje moka pena etala lyoku gondjela, ohayi kala yoku gondjela aayenda nenge aantu ngele taya uvu ombepo pondje.

Moositola kehe dhoka hadhi landitha iipumbiwa yomomagumbo, ohamu landithwa iitaafula niipundi yawo. Oshitaafula kehe oho a dha shantentekwa iipundi mooha, shina iipundi mbyoka ya opalela ko ya ningila aalandi yahogolole po shoka a hala. Iitaafula mbyoka ohayi kala yina omithika dha toya.

Ombaanga yaNEDBANK uuna ya kwashilipaleka etanga lyokoompadhi nenge lyomokambamba, ohayi kala ya gandja uumbilya mboka wuna oshilimbo shawo, tayi u like kutya oyo yi na ohokwe muunona mboka nenge maadhani mboka taya kutha oombinga mokatanga hoka koludhi ndoka talu dhanwa.

kwashilipaleka onkalamwenyo yoye nefumviko lyoye uuna noka hulako opamwe nombaanga ya Venduka. Ekwashilipaleko ndika otali ningilwa oku ziilila mombaanga ya Venduka, uuna wuli oshilyo shombaanga ya Venduka, noto monomo omauwanawa ogendji.

Aalongithi, aalongi yomombaanga yaNEDBANK uuna ya pondola sha shomupondo nenge ya longela kumwe, ohaya kutha okampito ndele taya tula po omalapi ge na oshilimbo shombaanga yawo e taya thaanekwa opo ya ulike kutya yo aaniilonga yomombaanga yaNEDBANK.

Ombanga yavenduka otayi hwahwameke aantu ayehe mboka aawambo yahungile opamwe nayo, shinasha nompumbwe yoshimaliwa monkalo ndjika yapumbwa iisimpo yagwana. Otashi ningwa pamwe naaleli yopa muthigululwakala mboka haya longitha ombaanga yavenduka.

Iimaliwa yimwe otayi kumitha oshoka oyina iilimbo yiiKalunga noshowo otayi hwahwameke oshigwana nayi. Otayi ningitha aantu yi itayele miiKalunga peha lyokwiitayela muKalunga ngoka eya shita.

Longitha okathano koshilimbo shombanga yoFNB hono haka longithwa moongodhi, eto isindanene oshimaliwa shoye shondola 500 tashi tumwa pamikalo ndatu ongele opa ewallet, pay to cell ano tashi tumwa kongodhi shu uka kongodhi nenge tashi tumwa pamukalo gochat pay ngono opo gwa dhulukwa po.

Ombanga yaStandard bank otayi gandja omalondodho omawanawa noma hwahwameko omawanawa. Shi tayi ti tsikila moku longitha omayakulo gawo sigo wa longitha opercent omilongo ndatu nantano. Ano dha kuthwako una to landa osheenditho shoye oku pitila mombanga yawo. Ohaye kupe omweedhi ndatu dho petameko wu fute yo taye ku gwedheleko nee nawa shoka wa kambithako.

Uuna omuntu iivenenasha mombaanga yotango yopashigwana oha pewa oshimaliwa she shili momukalo goCheck aatakumi shi tayati. Oshimaliwa shika oheshi pewa no hekeshi shendja meni, oheshi pewa kaanambelewa yagwanapo mboka haalongele ombaanga ndjo, ohaya kala yeli nelalakano opo yagandje etumba komuntu ngoka alonga nuudhiginini.

Aanangeshefa aanene naashona uuna ya longa nuudhiginini moongeshefelo dhawo ohaya yalula iimaliwa yawo nuushina, opo kaaya tompakanithe omwaalu, oshoka uuluyi womuntu nawo ohawu nyengwa.

Moositola oonene ngene moombaanga, otuna uushina mboka hawu yalula iimaliwa iitalala, ano iimaliwa mbyoka yomafo na oha wu yalula/ gandja omwaalu gomondjila gwiimaliwa mbyoka to yalula. Uushina mbuka oha wu endelele wuvule omuntu ta yalula koonyala, oshoka iho mana pathimbo na oto vulu okuyakula aantu oyendji mongeshefa oyo tuu ndjo.

Ombaanga yoStandard Bank otayi gandja omayakulilo gawo pethimbo lyetitano eluudhe, moka iinima tayi ka lala yina ombiliha momayakulo gawo. Otaya gandja oshiyenditho shoka shoToyota oku tameka potundi ontimugoyi sigo otundi ontilongo nontihamano komusindani omunelago, momasiku omilongo mbali nagahetatu gaNovemba, omayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Aalongi yiitaafula oyeyi longa nomalalakano ogendji. Iitaafula mbyono yokukuutumba uuna tapulilwa uulalelo, iitaafula yokuningila iigongi nosho tuu. Iitaafula ohayi longwa koonkulungu yalongwa yafaathana niipundi yawo opo yi opaleke pehala lyontumba.

Ehangano lyoAvo otali gandja iishoshela iishona ya gwa pevi ngele toli longitha otali gandja moositola dhedhina SuperShop melaka lyoshitakumi nokukehe gumwe ngoka ha longitha ehangano ndyoka. Ehangano ndyono oli li hali gandja omauwanawa kwaayehe mbono haye li longitha.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi gandja omayakulo ano iisimani tsa yi li itatu yokupungula, nankene wu na oku kala wa mwena wi inkankameka manga iimaliwa yoye tayi koko okupitila momayakulo gawo.

Oositola onene una mweya aalandi ya gwana nawa oha longo oshimaliwa oshinene. No haa manga iimaliwa yawo nuukenya. Ethimbo ngele lya adha lyoku lyoku landitha nenge lyoku edhila ositola siku ndyo iimaliwa ohayi falwa koombanga. Dhoka haya longitha opo yi vule oku ka landa iipumbiwomwa yomositola oshikando tashi ka landula.

Pulula pamwe nehangano lyoJohn Deere ndyono tali ku pe omayakulo gokupulula nokukuna pethimbo limwe nembakumbaku lyawo. John Deere okwa gandja omambakumbaku ge pamwe nombaanga yaVenduka e ku pe ekwatho lyokupulula uuna to ya longitha. Oye na ombiliha lela.

Ilandela eshina lyoye lyokuyoga pamwe nombaanga yotango yopashigwana. Eshina ndika olya li tali kotha N$ 8 799, mongashingeyi eshina ndika otali kotha N$ 7 999. Matuka mbala!

Oositola ndhoka hadhi landitha iizalomwa, khadhi mono aalandi ya itulamo, no haya kala yena ompumbwe shili yiizalomwa ngaashi oombindja. Pethimbo lyuu talala oostola ndhika ohadhi tula iizalkmwa kombiliha opo dhi sile aantu ohenda mboka yeli mo mpumbwe yoombindja oshoka okuna uutalala.

Ombanga yoStandardbank otayi gandja oshimaliwa shoka shili momukalo gwoCheque pashitakumi shoka oshimaliwa shongushu yondola 1500000 tashi gandjwa melongelo kumwe nome kwatathano ndjina sha newawa lyakintu yAfrica oshimaliwa shika osha gandjwa 30/06/2025.

Uuna omuntu e niwe kompumbwe oha matukile kositola yontumba ndjoka yi li popepi naye a ka lande oompumbwe dhe ngaashi omagadhi, oothewa nosho tuu. Ompumbwe kehe wa pumbwa omo hadhi kala moositola moka ngaashi omalwiishi nosho tuu.

Ombaanga yoVenduka, otayi halele ayehe mboka haya longitha omayakulo gawo, yu uve uugumbo okupitila muyo. Shino otashi yape omukumo okupungula iimaliwa yawo, okulongitha omayakulo gombaanga yaVenduka.

Ombaanga yotango yopashigwana oya hwahwameka ekopi lyuuyuni ndoka tali kalalako momasiku 24 gaAguste 2025 . Ekopi ndika otali ka gandja oombandi niimaliwa yayooloka oompito dhayooloka ku ngoka tekeya omutango , omutiyali osho wo omutitatu.

Kwashilipaleka oshiyenditho shoye shohauto ano oshitukutuku shoye opamwe nombaanga yotango yopashigwana ,shino otoshiningi ngele wakala hofutuko iishoshela kombaanga yoye yinasha nekwashilipaleko lyoshi enditho shoye wushi kalekepo uuna weshi kanitha otovulu wutsakanekwe ondjilakati wu kalande oshitukutuku oshikwawo

Ishangitha ehangano lyoye lyono lyombaanga yotango yopashigwana lyono hali ithanwa DigiPlus Account lyono lyaana nande iishoshela yasha uuna tolongitha omapungulilo gawo. Oto dhenge *140* 321# okutameka okulongitha ehangano ndika lyo DigiPlus.

Iimaliwa oyo yili oshinima sha simana komuntu kehe, nomuntu kehe ngele kena oshimaliwa oha kala iitala afa oye gwanathangwa. Oshimaliwa kehe ohashi kala shina uukwatya wa yooloka womoshilongo moka hashi longithilwa. Iimaliwa yomafo ohayi kala yina iilimbo yaaleli yomiilongo moka nenge yina iinamwenyo mbyoka hayi adhika moshilongo mo.

Ombaanga yoFNB ano ombaanga yotango yopashigwana otayi halele aalongithi yawo naakalimo ayehe yomoshilando shaVenduka yalonde yeli melandulathano , opo yakale yagamena momudhingoloko gwaVenduka.

Ombaanga yaWindhoek otayi gandja omahwahwameko kaanafaalama mboka haya longitha omakwatathano nombaanga yawo. Oya gandja oopoloyeka omugoyi dha tulilwa po oshimaliwa shoomiliyona hamano, omuntu wa tameka omalongitho gombaanga mdjoka oto vulu oku mona okwatho gopoloyeka okuziilila mombaanga yaWindhoek noto mono omauwanawa ogendji.

Iimaliwa yiilongo oyili ya yooloka. Uuna omuntu a katalelapo ohayi mombaanga yoshilongo shoka agandje mo iimaliwa yoshilongo shaandjawo ye apewe mbyoka ya elekathana noshilongo shoka eli payife. Oha gandja iimaliwa eta pewa ombapila kutya iimaliwa mbi to eta otovulu okukala wuna ongushu yithike mpano, no tovulu okulanda meni lyoshilongo moka wuli ngaashingeyi.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa shoka hashi longitha ombanga yaTanzania nayo oyina wo iimaliwa mbyoka haya longitha. Ohaya longitha oshimaliwa shawo shoka hashi ithanwa Benki yu Tanzania sho tashi ulike kutya oshina ongushu yomathele gatano shina oshilimbo shomuleli gwepangelo lyaTanzania

Moositola oonene, aalandithi ngele yalanditha iinima yawo nenge iilandithomwa yawo ohaya kala yaninga oshimaliwa oshinene pamalanditho. Iimaliwa wo mbyoka yeyi ninga ohayi gongelwa yi ikalekelwa kutya mbino ingapi na ohayi mangwa uukenya opo yaaha tompakathane omwaalu ngoka gwayalulilwamo.

Ilandela ongodhi yoye yopeke, ndjono opo yapiti, ndjono hayi thaneke nawa kamana, ongodhi yedhina Iphone 16, ndjono toyi landa mehwahwameko lyombaanga yaNedbank . Oongodhi ndhika oto dhi landa moositola dhoIstore moNamibia moshilongo ashihe, matuka mbala manga yina ombiliha.

Omuntu ngele okwe enda talaelepo iilongo niilongo oha kala ena omaludhi giimliwa ga yooloka giilongo ya yooloka yina ongushu ya yooloka. ohayi mupe omukumo uuna eniwe konkalo yoluhepo ohatala kwashoka shina ongushu onene osho a longithe monkalo ndyoka yompumbwe ena.

Ilandela ekopi lyoye lyokolusheno opamwe nombaanga yoye yotango yopashigwana melongelokumwe nositola yoNictus. Ekopi ndika okwali li na ondilo nale ihe mongaashingeyi olyina ombiliha. Ekopi ndino okwali tali tyawa koondola dhaNamibia N$ 719.00 nomongaashingeyi olyina owala oondola dhaNamibia N$599.00.

Aalandithi yiilandithomwa ohaya landitha iinima yawo mbyoka yalonga niilonga yiikaha ngaashi uundjato, oohema , oonane noshotuu. Iilandithomwa mbika ohayi landithwa moostola oonene ndhoka dha za kondje yiilongo ngaashi oostola dhaaChina noostola dhaaIndia noshotuu. Iilandithomwa mbika ohayi kala yakola noyongushu.

Ilandela okayima koye koku ninga iikuki iishona ano oka Toaster tokiilandele mositola ya Nictus opamwe nombaanga yopashigwana. Okayima kokuninga iikukuli iishona hano okali kena N$ 899 nongaashingeyi otaka tyawa ashike N$749.

Aakwiilongo moka mwakwatelwa omuhoko gwaaChina ohaya eta iilongomwa yawo moositola dhawo yedhi tunga moshilongo shetu shaNamibia nomalalakano ya landithe kaantu mboka yena ompumbwe. Moositola dhawo ohamu kwatelwa iinima ngaashi iiyata yoohema, omamate, omambalona nosho tuu. Ohaya landitha iinima yawo kombiliha, oshoka aantu ayehe oye yi pumbwa.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi gandja omagano kwaamboka yeli kohi yoomvula omu13 momasiku sho taga kakala 1 Aguste 2025 oshowo kwaamboka yeli holi yoomvula 19 no11 otaya kapewa omagano ngano otaga ka gandja po7:40.

Aalandi yoongaku uuna ya longa oongaku dhawo miitopolwa nenge miiyata ya yooloka ngaashi miipa yoongombe nosho tuu ohaya fala oongaku dhawo komalandithilo ye ke dhi landithe po kwaa mboka ya pumbwa oongaku. Ohadhi tulwa ondando ndjoka kehe omuntu ta vulu oku ilandela oongaku, opo kaa kale ta tsamaya koompadhi ye a tsuwe koondjoho.

Aantu gele taya ladithathana unene tuu iilongo niilongo. Ohayi landithathana ya tula koshiyele ko shiinima mbyoka tayi landitha meni lyoshilongo nenge naambyoka tayi landithwa kondje yoshilongo. Ohapu talika kutya oshimaliwa osha gwa niimaliwa iingapi noshinima shoka shontumba otashi vulu okulandithwa po kwiingapi, taya longitha oshiyelekanitho shiimaliwa.

Ombaanga yaVenduka otayi gandja omatseyitho nkene omuntu ena okukala takwata oshimaliwa she okuzilila muye otaye shiningi nelalakano opo aantu yakale haya pungula iimaliwa yawo kaayalande iinima mbyoka kayili moompumbwe dhawo uuna taya longitha oshimaliwa.

Ombaanga yoStandard Bank otayi pula ngele owa pumbwa ekwatho lyoshimaliwa koomuma meendelelo. Ota yi kwashilipaleke kehe ngoka a pumbwa oshimaliwa meendelelo a longithe omakwatathano gawo opo eshi mone ngaashi tashi vulika.

Ombaanga yotango yopashigwana gandja uuyelele mbuka kutya oyi ilongekidha okukala ya tungulula ondoondodo yoye yoku kala ominiimuna.

Ombaanga yoStandrd bank otayi hwahwameke noshimaliwa shoondola omiliyona yimwe nomayovi omathele gatano kaa

Uuna omuntu ahala iikulya kokongolo, ohamatukile koositolo hoka hadhi landitha iikulya yokongolo. Omuntu oho tondokele ko koositola e totala kutya shilipi shomiikulya yokongolo wuhole ngaashi, omakoloni, omalushi nosho tu shoka hashi wopalele iikulya yokongolo ngaashi omatama gokolushi nosho tu.

Ombaanga yoStandard Bank oya gandja iihohela kwaa mboka haye yi longitha. Iihohela mbino oya kwatela mo ngaashi oopelesenda omulongo dha shuna pevi uuna to tula ko oshimaliwa shoye, oopelesenda omilongondatu nantano dhehwahwameko lyiiyemo yoye ngele tayi koko. Shika owe shi tulilwa po muule woomwedhi ndatu uuna to futu efudho lyoye tashi hulu momasiku 30 Auguste.

Momagumbo go pashinanena ohamu kala muna uutaafula wuunona niipundi ya nuninwa uunona mboka uushona, aakuluntu ohaya kala ye na iitaafula yawo yomithika dhawo mbyoka yeya nuninwa nohaya vulu oku kala ya ngundumana yeli mpoka yeli, uunona nawo ohawu kala wa nuninwa wa ningilwa iitaafula opo kawu kale wa patelwa kondje.

Ngele to longitha okakalata koye koNedbank, opu na iinima yi li itatu mbyoka wu na okuninga. Okulanda to longitha okakalata koye nomukalo ngoka to futu nokakalata, omukalo ngoka gokulogitha okakalata koye okupewa oshimaliwa koomuma okuziilila mositola, oto vulu wo okuthikama othika wi isindanene oshimaliwa shoye shooN$ 5000 koomuma, ngele wa longitha okakalata koye.

Iimaliwa oyo oshinima sha simana monkalo yomuntu kehe, uuna omuntu a longa shomupondo ndele okuna iisimpo oyindji yemu nyenga oku yalula, oha yalula nokashina. Uushina mbono hawu landwa moositola noha tula kumwe omwaalu opo a tale kutya okwa longa shi thike peni.

Momahaa gomalandithilo unene tuu ngono ge etwa kaazayizayi, aaChina nenge aaIndia ohamu kala mu na iilandithomwa konyala ayihe mbyoka ya pumbiwa momagumbo goshiwambo ngaashi oolamba, omamanya gomoolamba, oonane dhokuhondja, uulyenge womothingo nosho tuu. Ohaya gandja omayakulo ngaka kaakwashigwana ayehe nokaye na okatongo nando.

Ombaanga yaVenduka otayi pula ayehe mboka kayena omapungulilo oku pitila muyi opo ya katote omapungulilo gawo oku pitila muyo. Otayi gandja omakwashilipaleko nomahwahwameko omawuwanawa kutya yo ohaya longo moshili nohaya pungula iimaliwa yaantu ngaashi yina okukala kapena uulingilingi washa.

Iitaafula oyili ya longwa koonkulungu kwa ayehe mboka yeshi noyena uunongo wokuninga iitaafula. Oyeyi longa yi na oongudhi dhimwe odha kitakana, dhimwe odhu ukilila dhili moohuke. Ohayi longwa ya thethengwa nawa nelalakano kaayi tuule shoka tashi ka kala po poshitaafula oshoka yimwe ohayi yalwa omalapi uuna megumbo mweya aayenda.

Aalongi yomoositola dhoka ooshona nenge dhopokati ohaya longitha uushina wokuyalula opo yayalule iisimpo yawo ano iimaliwa yawo uuna yalonga shomupondo. Uushina ohawu yalula tawu gwedha iimaliwa kumwe yaambyoka yina okuyalulwa.

Omuntu uuna alonga iilonga ye na uuna eshi poodola miilonga ye ohayalula iisimpo mbyoka alonga esiku ndjoka nokuyi tula kumwe atale kutya okwa longa shithike peni . Oha kala ena etumba nomukumo gokutsikila nongeshefa yatya nga.

Iimonena oshindji ngele tolongitha okakalata koye kombanga yotango yopashingwana ano o FNB una tolongitha okakalata koye hoka kashangithwa nehangano lyo VISA.

Moostola ohamu dhika iipundi ya yooloka. Ohamu adhika iipundi yopashinanena naa mbyoka yalongwa miigongomwa yoshiwambo, ano ya longwa miiti. Iipundi mbika ohayi tulwa omafulafula, ano omatalashe opo yi gandje onkalo yokukuutumba ombwanawa. Ohayi kala yina ondando yopombanda oshoka oya longwa nuunongo.

Ombaanga Yotango Yopashigwana otayi ku pe uuyelele wa nkene onomola yoye yotango yopaumwene nonomola yoye yomeholamo ndjono ho longitha ngele to kutha ko iimaliwa yoye hayi kaleke iimaliwa yoye yi li megameno.

Ilandela okila yoye yokutalaleka yoolitela dhili omathele gatano nomilongo ndatu muunene . Okila ndjika okwali tayilandithwa po koN$ 8399 mongashingeyi otayi tyawa yili kombiliha koN$7899 . Matuka mbala manga inayi hakanwa po.

Otu na mo oonkulungu odhindji miilongo yetu. Otu na ndhoka dhi na uunongo wokulonga iitaafula, osikopa nosho wo iipundi. Iitaafula ohayi longwa miinima ya yooloka ngele omiiti, ombyono yiitenda nosho tuu. Ohayi lumbakanithwa kumwe niilongomwa oyindji ano oshitaafula sha longwa miipilangi osho wo sha tulwa iitenda kohulo nenge omafulafula pokati ohashi kala tashi monika nawa.

Iilongo ngele tayi landithathana ohayi tulapo ondando yinima mbyoka tayi landithathana ongele otayi landwa opena ondando yawo ngele tashi landithwa opena ondando yokulanditha shika ohashi kelele opo iilongo kayi kanithe ongushu miimaliwa yawo mbyoka tayi longithwa.

Oshimaliwa ohashi ende mokulunduluka esiku nesiku shiikwatelela kiilongo mbyoka iinankondo oyo hayi ningi omalunduluko giimaliwa niilongomwa mbyoka hayi longwa yina ondili. Iilongomwa mbika ohayi ningilwa oondando dha yooloka shi ikwatelela konkalo yeliko esiku ndyo.

Hwahwamekwa omukalo gwoye gwomululi opamwe nombaanga yoStandard bank. Ombaanga ndjika otayi gandja omahwahwamemeko noma indjipalo gomukuli ngele to longitha omayakulo gawo. Otayi gandja omalondelo nkene wuna oku sheenda ngele wadhenge *140*2345# uuna wa hala omayakulo gafa mpo.

Momagumbo gomoondoolopa omu na iipundi ya yooloka ngaashi mbyono yomatyofa nenge yopashinanena. Ohaya tulamo iipundi iiwanawa yi na iitaafula pokati, noshowo ooRadio dhomizizimbe mondunda yomathikilo mono hamu kala aayenda.

Melongelokumwe lyombanga yotango yopashigwana oto vulu okwiimonena omakwashilipaleko gaali goshali goomwedhi mbali mono to londo osheenditho shoye oshali opamwe nombaanga yotango yopashigwana.

Omahala giigongi ohapu kala pena iipundi yayoloka yafathana. Iipundi mbika ohayi tulilwa po okataafula okashona opo pu kale oonkundana oonene dhoka tadhi eta po elunduluko moshinima tashi kundathanwa. Iipundi mbika ohapu kala puna oshipundi shomupopi asimana noshowo yaalanduli nenge yaakuthimbinga.

Iimaliwa oyili hayi longwa ya yooloka shi ikolelela koshilongo shontumba noshongandi. Iimaliwa oyina omaukwatya ga yooloka noonkondo dha yooloka ngele tashiya kiilongo niilongo. Iimaliwa ohayi kala yina iilimbo ya yooloka miilongo niilongo yo oshinima shoka sha simanekwa noshili sha talikako shina ongushu.

FNB otayi kwashilipaleke etanga lyoomeme ano tayi yambidhidha etanga lyoomeme mboka yeshi okatanga ko koompadhi. Etanga lyoomeme ndika otali ka tameka momasiku 17, omweedhi o Januali 2026. Otali ka kala lina ehwata lyoongundu dhokudhana dhili 12.

Aalongi yiipundi niitafula ohaye yi ningi nohaya tulako omalapi nenge iifulafula, iituta mbyoka hayi nana aantu momeho oshoka omuntu otati osho ngushu oshoka osha longwa nawa. Iipundi mbika ohayi longwa yina uutafula wayo mboka tawu opalele momagumbo gomithika dha yooloka.

Namibia naye oshilongo wo shi na iimaliwa ngaashi iilongo iikwawo. Oshina iimaliwa yomaludhi ga yooloka ngaashi omathele oogaali, omathele komutse, oodola omulongo dhomafo nosho wo iimaliwa iikukutu moka mwa kwatelwa oodola ntano, oodola nayimwe oyindjiyindji. Iimaliwa mbika ohayi longithwa pomalandithathano nosho wo pomangeshefelo geliko lyaNamibia.

Ombaanga yoStandard bank otayi gandja ekunkililo kwaayehe mboka haye yi longitha opo yahulithe po okuyakula oongodhi ndhoka kaadhishi dhoshili, ano dhaakengeleli uuna taye ya dhengele yahala yeya kuthe iimaliwa yawo muulingilingi.

Ositola olyo ehala lyokukonga iipumbiwa yomuntu kehe. Uuna omuntu e niwe kompumbwe oha matukile kositola ndjoka yi mu li popepi a ka konge ompumbwe ye ndjoka a kala e na momatedho ge. Oompumbwe adhihe ohadhi omo hadhi kala dhi li moositola nomuntu uuna inaa gwanitha oha vulu okufuta ko etata ye ta ka tala ko nale oshinima she shoka a hala uuna a gwanitha iimaliwa.

Oositola ohadhi landitha iipundi iiwaanawa yomalwaala ga faathana mbyoka hayi opala momagumbo gomoondoolopa. Ohayi landithwa ya faathana noosikopa ndhoka hadhi kala nadho momagumbo gomoondoolopa, opo egumbo li kale lyo opala iinima ayihe oyi na okukala ya faathana.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi gandja omauyelele ge li gatano gokupungula oshimaliwa uuna to ke shi pumbwa ye endelela. Oya tula po wo onomala yawo, opo mu ya dhengele uuna mwa pukitha po shimwe shomomayakulo gawo uuna to pungula oshimaliwa shoye shomeendelelo.

Nedbank otayi gandja omakwatho goku ilonga ano ekwatho lyoshimaliwa kaanasikola mboka taya ilongo, mboka ha yeyi longitha naamboka iha yeyi longitha . Otayi gandja woo uuyelele no tayi kwashilipaleke nomukumo kwaamboka yena ohokwe yoku pewa omakwatho ngano kutya otayi ningi ethimbo lyoye lyonena likale ewanawa komongula.

Ombaanga yo Standard otayi kwathele aagundjuka mboka hanyeyi longitha oo yakale yena shoka taya lalakanene ano shoka shili mompumbwe yawo uuna tashiya pokwiilonga nenge poku shunitha omadhilaadhilo pehala. Ota yeshiningi okuza momasiku omulongo gwomwedhi Sepetemba, omayovi gaali nomilongo mbali nantano potundi ontimulongo nontiyali yomutenya sigo otundi ontihamano yokomatango.

Iitaafula oya longwa ya thethengwa nawa koonkulungu noya kweya nomashina yize omakokonyotu opo pa vule pa tentekwe iinima. Oyina oongudhi dha longwa dha yooloka, iitaafula yimwe oya tulwa oongudhi dhiitenda, niikwawo oya tulwa oongudhi dhiiti ano dhiipilangi mbyoka ya hongwa.

Iimaliwa ngele tayi landithathana ohayi landithathana oshoka oyina ongushu yayooloka. Oyina ongushu yiimaliwa mbyoka nkene omuntu tolanda naambyoka yokulanditha. Ohayi yelekanithwa niimaliwa mbyoka iinankondo naambyoka kayishi iinankondo.

Ehangano lyoForum Africa for women ano ehangano lyoomeme otali gandja oshimaliwa ano omiliona yimwe omayovi omathele gatano pamwe nombaanga yoStandard koomeme ayehe mboka yena ohokwe mokulongitha ehangano lyo. Otaya kalongitha oshimaliwa shawo shika pamwe nombaanga yoStandard.

Ikwashilipaleka ehangano lyohe lyo Holard life opamwe noombanga yo Standard Bank. O Holard life ehangano hali longo pamwe mombanga yo Standard Bank, oku yambidhidha pakwatho lyoshimaliwa. Ohamu monika omawuwanawa ogendji ngashi omalongekidho gaanasikola, okwilonga komesho noshowo onkalo dhokulongekidha omafumbiko.

Aalongithi yombaanga yopashigwana, ano ombaanga ndjono yotango yopashigwana ohaya pewa omalombwelo gankene yena okuyi longitha uuna taya kuthako oshimaliwa shawo shono ya tuminwa kongodhi. Ohaya longitha onomola ndjoka nonomola oyo *140* 321#.